Nyɔnu woame etɔ̃ le kɔdzi abe dɔnɔdzikpɔla, edo awu ʋie, ewɔ ɖa le asi tem ɖe mɔ dzi ale be nyɔnu ɖe yi ke ta avɔ hã bɔbɔ nɔ zikpui dzi le ŋku lém ɖe dɔnɔdzikpɔlawo ŋu eye ame etɔ̃lia gã etsi tre le ŋku lém ɖe wo ŋu.

Nyɔnuwo ame eve le ɣeɖum eye wokɔ nu ɣi kɔ bla ɖe ta ame aɖewo do dzonu ɖe woƒe abɔ kple woƒe alɔnu wota avɔ eye ame yiwo le wogbɔ ha ɖewo medo awu ɖe dzi o

Nyadzɔdzɔgblɔlawo wokpe ta ɖe nya ɖe ŋu yi ke woɖo nuƒomɔ̃wo woɖi eye ame aɖewo hã wotsi tre dze ŋgɔ nuƒomɔ̃wo hele klaɖo na nyadzɔdzɔwo.

Ame ɖewo le asi ná wonɔewo eye wodo woƒe asiwò ɖe aya me. Ame ɖe hã tɔ ɖe ameawo megbe yike woɖoe kuku eye ame aɖewo hã xɔ tame, wodzi kpakpa abe asrafowo ene.

Yafafɛxɔƒe le etsi aɖe to. Teƒe yi ke wotu kple ebe eye woɖo zikpuiwo ɖe egɔme. Em enetsiwo hʋ le afi ma.

Kpovitɔwo ɖewo tɔ eŋu gã ɖe yike me amewo le. Nyɔnu kple ŋutsuwo wodo awu vovovowo eye woŋu ŋɔ be amewo ne ɖi ɖe anyigba ne woale ŋku ɖe eŋu. Ŋutsu hã yike nye kpovitɔ ele etu ɖe asi.

Kɔdzi, eee…, dɔnɔdzikpɔla woame eve yi ke do awu ʋe do asiwu ʋe wɔ ɖa wole agbalẽwo me kpɔm eye dɔnɔwohã womlɔ abawo dzi, wota avɔ ʋe.

Mɔdzraɖoƒe, mɔdzraɖo la elé emɔ keke wokɔ nɔ nua trem ɖe asi eye eɖɔ gakui eye ame ɖe hã edo awu yi ke nye awu aŋutiɖiɖi ene le edzi kpɔm.

Dɔnɔdzikpɔlawo le kɔ dzi. Ɖeka le ŋutsua ɖe yike woda tsi ɖe dzi kum kɔ gbɔna va kpa dzi ekɔ enu kɔ bla ŋɔti nu eye eye ɖeka hã le asi ɖo dzi be ne ne tɔgbɔ.

Ame woame ene, wole nyadzɔdzɔgbalẽ xlẽm, wo dometɔ ɖe sia ɖe le ŋku lém ɖe etɔ me tsitotsito le ekplɔ ʋe ɖe ŋu, le exɔ ma mea, agbalẽdzraɖoƒe woame ne hã le teƒe ma.

Enye nyɔnu wɔme ene aɖe yi ke le kplɔ ŋu eye nyɔnu eve le asi dem agbale te abe eve susɔewo hã wotsitre ɖe ame eve mawo megbe. ɖeka do awu ʋi kpla asi ɖe megbe hele edzi kpɔm.

Sɔhɛ geɖewo, wò tigi ɖe wò nɔewo nu le gro tuƒe aɖe. Ɖewo kɔ takuvi kɔ bla ta,.ɖewo ɖoe kuku, ɖewo hã medo awu o. Ɖewo tsi tre ɖe enuwo dzi. Tsɔ woƒe awuwo le wuwum ɖe aya me.

Akameti yiwo ke kpɔ dziɖegbekaɖinya kple Gbadagbawo le teƒe ɖe yi ke wole ŋku ɖem ɖe emɔ̃ɔ̃ yi ke na mí ŋusẽ tso eʋeme. Wole ŋku ɖe lém ɖe wo ŋu eye ame ɖewoa, woɖiɔ kuku yi ke ƒe amadede le bluu.

Zikpui wɔme eve dze ŋkume wo nɔewo eye ekplɔ le wo titina eye wokɔ yevu seƒoƒo hã kɔ dzra teƒea ɖo nyuie, yike teƒea dze ŋkume hena edzeɖoɖo.

Ebe xɔ gbaƒe alebe ŋutsu wo ƒo ɣla xɔ. Ameaɖewo le xɔ tame, ameaɖewo ha le anyigba. Ɖeviwo hã le wo dome. Wole klalo be wòa da ebe ɖe exɔ dzi eye ebe woɔwoɔ ɖeka hã le eƒe axadzi.

Tugbe dzani aɖe le exɔ me tutum eye elé nu tutu nu ɖe asi, bagi yibɔ hã le xɔ me, ekplɔ ɖe yike kaƒomɔ kple agbalẽwo hã le kplɔ dzi.

Tukpekpe wo ame etɔ̃ yi ke wole wo ɖum. Titinatɔa eɖiɔ kuku eye ame eve susɔea wokɔ enu kɔ bla tae eye wole ewo ɖum le aseye tsom le dzɔdzɔ kpɔm le wo ɖokui ŋu le teƒe yi ke exɔ nyakpɔ lewo le.

Gadoɖaƒe yi ke yevuwo yɔna be mobamani. Ewɔla lé ga ɖe asi le asi tem ɖe foni dzi. Edo awu ʋie ele nu kom eye ame yi ke va ga do ɖe ƒe alo ga xɔƒe, eya hã do awu yi ke le abe kente ene hele dzi kpɔm.

Sukuviwo le agbalexleƒe. ale be ɖe sia ɖe kloe le ŋku lem ɖe nyadzɔdzɔgbale me eye ame aɖewo hã woŋu woƒe agbale ɖi le wome kpɔm.

Sikakuƒe alo galamsey. Ŋutsuwo vovovo le edoa me hele sika kum. Ŋutsu aɖe yi ke dze abe wo nunɔla do awu ʋi.

Enye lãwo ƒe tsinoƒe ale be sɔveda, atglinyi kple gbemela vovovowo hã wova etsinoƒe. eye amewo hã wotɔ eŋu ɖe afi ma le lãwo kpɔm esime wo tsi nom.

Gbɔgameblɔdzi, teƒe yike exɔ kɔkɔ, dzani, nyakpɔ dzani aɖe, ahuhɔe kɔ ɖe ŋu, wole, alebe eŋuwo hã, wole teƒee, ɖekakpui ɖe hã do awu yi ke ƒe amadede le abe aŋuti ɖiɖi ene kple afɔkpa dzee.

…ɖewo yike do awu dze kple eme tɔ yibɔ yika wɔ da, ele wɔ ɖum eye enɔvio yike tsyɔ akɔ ɖe eŋua xa, wole ŋku lém ɖe ŋu, ame ɖewo hã wo bɔbɔ nɔ ekpee dzi lé nuŋɔŋlɔ ɖewo ɖe asi.

Yameŋuɖoƒe yike ame vovovo le woƒe yameŋu lalam be woaɖo. Nyɔnu aɖewo bɔbɔnɔ anyi le kɔlɔe dɔm. Susuewo hã wokɔ nu kɔ tsɔ wo nɔewo, wonu wokem le enuwo kpɔm esi me wole woƒe yameŋu lalam be woava eye woaɖo.

Ame vovovo bɔbɔnɔ anyigba ke ŋutsuwo, nyɔnuwo, ɖeviwo ɖewo do awu kpui asikpuiwo, ɖewo hã wodo avɔwu. Wona wo bɔbɔnɔ anyigba abe le yi ke wobe ne woku nu me kpli wo ene eŋu yibɔ hã tɔ ɖe wo megbe.

Enye amewo yi ke leee exɔ tame le ŋku lém ɖe emɔ ɖewo yi ke nana mí akaɖi tso eʋeme. Alebe ame ɖewo ɖiɔ kuku. Ame ɖewo do awu ʋee. Nyɔnuwo kple ŋtsuwo hele ŋku lém ɖe emɔ sia ŋu.

Ame aɖewo yi ke wodze be woɖe woƒe susu afia dukɔ alo amehabɔbɔ ɖewo, wolé nuŋɔŋlɔ ɖewo ɖe asi. Ame ɖewo hã lé nuƒomɔ ɖe asi, ame ɖewo sa avɔ dzẽe ɖe ekɔme. Ame ɖewo hã ɖɔ kuku dzẽ hele woƒe dzitsinya gblɔm.

Dzogbedzitɔ aɖe le ewo ɖum eye eŋuƒola hã, ele eyome eye eɖo woƒe afɔkpa kple kuku tɔxɛ yi ke ɖe woƒe dekɔnu fiana eye amewo hã bɔbɔ nɔ anyi le ekpɔm hele dzidzɔ na wo.

Agrotuƒe yi ke ɖeviwo le ŋu vovovowo ƒom, ɖewo le akaya ƒom, ɖewo hã le koŋka kple zilofoni ale be ame susuewo hã wotɔ le dze ɖom na wonuiwo.

Hehenaƒe yi ke hehenala tɔ ɖe ekpe ŋu hedo awu yi ke ƒe amadede le abe blɔɔ. Alebe hehexɔlawoa, yewo hã, wole ekplɔ̃ ŋu woƒe emɔ̃wo le akɔme na wo yi ke wole eto lém ɖe hehenala ŋu.

Eŋuƒola aɖewo le exɔ ʋe ɖe ŋu le eŋu ƒom. Ame ene le ŋuɔ dzi alebe etɔ̃ susuewo hã wotɔ ɖe woƒe megbe hele enu kom. Ame ɖewo hã le wo megbe le ŋku lém ɖe ŋu.

Me tsitsi aɖe le nu fia ɖevi aɖe, alebe nu ye ke wo ko le nua fiam eɖe wo nye, eɖe wo le aŋutsi kple atikutsetse be nɔnɔme. Eye amea ha le asi fiam le yi ke ɖevi a srɔ nu kple nu ma yo.

Dɔwɔƒe ael be ame atɔ̃ yi ke le emɔ dɔ wɔm wo katã do awu yi ke eƒe amadede le blu eye woɖɔ kuku eye ɖewo lé sofi ɖe asi eye eŋu ʋe ɖe hã tɔ ɖe wo megbe.

Enye nɔƒe le xɔ me yike zikpui vovovowo li yike eƒe nɔnɔ me le vovovo. Sudui hã le zikpuiawo me keŋ. Kplɔ ʋi aɖe le zikpuiwo titina eye glas hã le kplɔ dzi.